Nabone umuseza alikuganika nu'muyinga iwebaganda, umusilikale imikile amulindile

Bona umusani walolele lwatayi ulwolwo.

Shino shinyonyi boona shili khupamburukha mungaki.

nabone lisinzizo bona lilihulukinji lyayimiha kyimisaala kyiliwo kyine

kamato kemihile hunulo hwenyanza nibabandu babili bemihile wo nililindi lili akari nikumusuru akari

Bakhasi babili bekhale lotayi yo mumafuluna balala bakulisa bitungulu tsinyanya naa gurinipepa ni wotameloni

se nabona tsili tsitalabusi tsebasilamu batsi pangile awo

Naboone lugudo lweliloba lwasimba, kimisala bona kili lwotayi iliyo ne tsinzu tse blue ni tse kamabati kamakhale blue ne khungaki namufeli, tsimande ne tsimande, iliyo bisala.

Umuseza imikile kumezi kunyanza ni bubyuma alikulegela umwana wewe kuloba zinyeni

umusani alihubowa sumbusa mushipapula

Oyo umusani wemikhile khundlo khwe kametsi ali khuvuba

Basaani bali babili, mudwera ikaale kwiduuka mudwera imikile ali kusimu, bali ku liduuka baseeza babili mudwera ikaale ku situulu ka'chitimoto mudwera imikile

Umusani wasutile kamatore khugali ali khusindikha, abandu babili bali khunzila khabakenda, tsimotokha ne tsipikipiki tse mikhile luwande ne luwande. Inzu bona ili wo, kametsi kali luwande luno

Iyi ili inzofu ni umwana wewe byatsiile mumetsi khunywa kametsi tsisolo tsitsindi natsyo khatsinywa kametsi.

Nabone umubayi uwezinzuki bogesele shibayilo shesi abayilamo zinzuki

Ino ili inzu isi bamasaba bakoleramo jjimizizo isi balanga bati inzu iye bakuka, ino yayimikawo, luwande iliyo gusaala ni luwande iliyo gusaala.